Qummatettawu maadiya doozata asaa naati loytti heebbooyidi oyqqana koshshees. Koyrottidi tokkiyode biittaa loytti caddi oottidi sharappaa woykko phedhdha qoqqoppi diggichchidi ayfiya woykko puutiya tokkidi haattaa ushshidi koshiyabaa mulebaa kunttidi naagana koshshees.

Darotoo gastanne yelaga asati kahaa laamiya dumma woykko matoyyiyaa ushaa uyidi ba kahaappe kareera qoppidi hanennabaa haniidi hagee taagaa yaagiidi matottidi coo haasayiidi pee'iyo woykko alkoolee keehi darido ushatuppe issuwa.

Galbaappene lasttiqiyaappe oosettida macaassinne atumaassi guutaassi gitaasi assi assi ayo giigiyaadan hanin yiidi muruti giigidi asaa naatu gediya iitabaappe naagiya asaa puulayiya kiyiidi lo'iya sohuwan dooridi wottiyo buquraappe issuwa.

Karee bittani woyko so bittani merettidda buquratta asaa naatu koshaa kunttanawu dandayiyaa pulla mishshaa woyko luxettaa mishaa eyidi bassi woriyaa demiddi hara asa nattu koshaa kunttiddi dumma dumma buqurattaa ba sooni wotidda woyko bayziyonne shamiyoo soho giddi erettes.

Kare biittappe boottati tooki-paalan yiidi wolayttan beettiya ajoraa soosuwaa xomossosona keehi yeemotti yiido gishshawu lo'iyaaba lo'iyaaba be'ossona. Iitta qohiyaa marzzama shooshshay kiyiyido saattiyan geemiaggossona baqqatiaggosona qohenaadan.

Nu bittiya erenna hara bitten erettidas nusi gelena nunara daro mezettibenna durssay, yettay, mayuwa mayetay ubay hai beiyowode beni wodiyagappe dumattidi yelaga natti ekedi yido bay nusi oryta.

Macca naatanne attuma naata loyttidi puulayiya woykko alleeqissiya bollaa kifiletuppe issuwa. Hegaakka macca naati darotoo kushe hiillan giigissidi woykko dadissidi meeccidi geeshshatettaa naagidi woykko wodee ehiido maashiniyan lil"isidi banttana loyttidi puulayoosona.

Wolayttan maata keettay beni wode keehi erettidaaga. Hageekka merettiyoy maataappe, mitaappe godaappe, meegaappe, tuusaappe, hegaanne hegaa malattiyaageeta, koyrottidi baasoy baasetes, goday eqees, meegay ubbabay giigees, gattay dadettidi giigees.

Nu bittee lamiyassi woyko dichasi baso woyko anno gididaa yohuwappee issuwaa gididi ha yohuwan luxxidagetti kehi erannchaa woyko arhidaa bilanchaa gettetidi ereetosonna, hai wodiyan be'iyode ubaappekaa arhidi bettiyaa muruttaa shishidi dees.

Beni wode asay isi sohuwape hara sohuwa baanawu gamma mehiya. Hegeetikka baqulluwa paraa go'ettidi dumma dumma sohuwa simeretoosona. Ha'i wodiyan asa naati ba kushe oosuwan ootiddo bululliyaanne gondorettiyabatun issi sohuwaape hara sohuwa mandaroos.

Wolaytta keettaa loyttidi baasuwa baasidi lo"iya bootan keexxidi meegaa hootaa muliya koshshiyabaa kunttidi gattan daddahidi yuushuwan uuttaa tokkidi hanikko karen ciishshay de'idi haniyode keehippe aadhdhidi lo'ees.

Wodee ehido buqura suure go'ettikko daro go'ay des. Suure go'ettana xayikko shemppuwa woranakka danddayes. Wodee ehidoogee asay maara go'ettikko beni wodiya be'iyode asay dabidaabbiya tsaafidi manddaridi wolqqaa wuridi asay asaassi kiitaa gattes. Ha'i Karen diya naatuura carkkuwan gayittidi hassayettes.

Danttuwaa giigissidi lo'o shonggan kiittaa aattays yaagiidi ha sa'aaba yootiyaageeti daroto deriya zumaaba mitaa maatabaa issi biittee ayssuwaba issi biitten eretis giido asaba loyttidi odosona woykko saboosona.

Doozaa getettiya meretatti asa naatussi go"a immana danddayiyaagetanne immana danddayenageeta geetettidi moodetana danddayoosona. Asa naatussi go"a immana danddayiyaageeti asa naatu payyatettanawunne bolla koolanaw gimbbanassi qassi muccurettida kattatun moodetidi asaa naata go"idi beettoosona.

Asay issoy issuwa gayttiyo, keehippe corattidi daro qofa laammettiyonne miyo uyyiyo ba kahaa shemppissiya woykko pashkkissiya soho gidid keehippe erettid daro erettidi daro asati bayzziyoonne shammiyo soho gidid erettees.

Goshshanhchay ba shooqawu woykko ba oosuwawu haniya dumma dumma buqurata woyikko miishata go"ettes. Hegeetuppe amaridaageeti ayiliya woyikko wattariya gadiya hem"anawu, kaduwa woyikko kaduwanne qambaraa booraa goyyanawu, baacaa maataa buucanawu, kalttaa mittaa qanxanawu, hegaanne hegaa milatiyabata go"ettes.

Oduwaa woyko erisuwaa oykiddi asaa sintti ardhiyagetti banttaa onattetta loyttidi xelosonna, bantanna pulayiddi, lo'iyaa mayuwaa mayidi, mettiddi banttaa sinttaa xeliddi, aleqiddi asa sintti kiyosonnaa.

Dumma dumma harggee asaa sakkiyode koyrottidi sahuwa doommiiddi dumma dumma bana asaa bollan qonccissees. Hegaappe denddidaagan he qonccissuwa I baana qonccissaappe sinttan be'idi pilggettaa haggaazaa immiyageetukko biidi asaa naati bantta harggiyayyo xaliya demmoosona.

Asaa naatu bollaa kifiliyappe issuwa gidida binnaanay macca na'eessi keehi puulaa woykko A loyttada geeshshatettan oyqqikko I puulatettaa aadhdhidi kaseegaappe qonccissidi bessana danddayiyogaa gidiyogaa mala

Asaa naatu garssan merettiya maayettennan ixxiyo hanotaa woykko karssikarssaa wodiyan issoy issuwara asay xayettenna mala sigettidi de'ana mala biittaa bollan haaniiddi de'iyabaa xomoosiya woykko metoy merettiyo saatiyan pagalana danddayiya bolla kifil,,

Asay ba de'iyo sohuwappe dendidi zardai mandaridi bidi ba zariyaa dabuwa oychanna giddi beesi, kare bittappe ba kissiyan deiya marccuwa kessidi yemoyiya sohuwa be'anna xomosanna giddi, ba wozanna shempisanna giddi yees, ubba ixikko tawu gigi benna giddi zardaidikka bees.

Piccaatay wolayttan erettida woga kattatuppe issuwa. Booyinaappe woykko boyiyappe giggees, boyyiyaa woykko boynnaa bookkidi tamman wotti dooyssi kessidi qoxxidi oyssan sawuwa gujjidi miyo saatiyan injje katta.

Goynno keettan woykko goynno sohuwan dumma dumma oosoti oosetoosona. Tumma giidi ekkidoba woykko ammanidobayo goynoosona. Hegawu woososona, hegawu yarshuwa shiishoosona. Hegaappe kanttidikka harganchcha oychoosona, metootidaa maadoosona.

Wolayttan layttaa laamee woykko gifaata baali gakkiyo wode macca naati loytti maayidi meecettidi bulukkuwa maayidi kushiyan sagaayuwa wottidi hayttan beleccaa wottidi puulattid kiyoosona.

Cora asay issippe shiiqi yiidi cora buquraa ekki yiidi marccuwa issoy isuwara laamerettiyo woriya demmiyo bana ayssana aysanawu ba koshaa kunttanaayoo issoy issuwara qofaakka laamettiyoy demmiyo sooppe kareppekka yiidi dumma dumma miishshata bayzziyonne shammiyo soho gididi eretees.

Asara meezettida so medosatusinne asara meezetibenna woraan takidda woraa do'attusi daro dummatetay de'es. So medosatti sa'ay qammiyode so shiqosonna asara issippe aqanayo woraa medosatti do'atti woykko sa'ay qammiyo saatiyan kiyosona worappe.

Goshshanchchay ba gaden daro mitaa ayfeta woykko puutetta tokkidi bul'idi heeboyiddi etassi koshiya mulebaa oottidi lo'iya murutaa kessidi baasinne ba shooro asawu woykko ba biittaassi bessiya murutaa demissees.

Bollaa minttetuwaa woikko bollaa qattaa timirttee dumma dumma xekkatun luxxiya naatussi luxxissidi woikko imettidi beettees. Ayssi giikko hagaa bollaa qaattaa oottida asati dumma dumma harggiya teqqetana dandayoosona, essuwan cimmokkona, dibbara deeoosona.

Beni wode nu asay dumma dumma sohuwan dumma dumma buqurata dumma dumma yohuwaayoo go'ettees. bulachchawu,,yettawu, yehuwawu, harggidaagaa oychchanawu biidi kiyiidi geliidi ba de'uwaa bolan loyttidi dummabata dumma dumma alaamassi go'ettiyo yo'o.

Beni wode nu asay poo'uwa demmanaassi shuchchaa shuchchaara woykko mitaaa mitaara gattidi poo'uwa demmanaassi tamman woykko coocciyan eetiidi poo'uwa demiidi takkidosona. ha'i wpodiyan asaa naatussi son haataappe wolqaa demmidi zamaana wodee ehiido miishshay daro poo'uwa immees.

Nuuni gassuubba ambbaan beettiyaa xoossa zarphphiyaa xoomosanawu biidi keehi lo"iyaa nu wozanaa shemppisiyaaga yeemoyiyaa sooho gidiyoogaa be'idi keehin injjetin al"axiidi iita woykko qohiyaa meedoosati kiyiyoorin aggi kichchi aggida ayfiyaappe geemmi aggida.

Dumma dumma asaa naati bana iitabaappe genttidi ashshana woykko qatidi attanaassi koshshiya dumma dumma qommoti de'ana danddayoosona. Beni wolayttan erettida wolaytta keettaa giyogee de'ees wolaytta oonatettaa qonccissiyagee. Ha wolaytta keettaa keexxanawu meegaa, tuussaa, hootaa, gatta maataa hegaanne hegaa malati,,,

Asaa naatu de'oy woykko asaa naatu qatoy naa'an shaahettana dandayees. Issi keettaa garssan issippe maayettidi de'iyaa so ass woykko he issi keettaa gidon de'iyaa asaappe kareera dumma dumma oosuwa oottidi woykko allalettidi de'iya heeraa woykko mootta asaa geetettidi eretanna dandayees.

Asay ha sa'aa bollan daro goynnuwa wogaa kaalees, baayoo tumma giidoogaa goynnees, medhidaagawukka goynnes, meretaagawukka goynnees, ba wozzanan qonccida tumaa hagee taayo tumma giidi ekkidi haraataklka tamaarissosona, bantawukka tamaaroosona, bantawukka de'oosona,

Dumma dumma qeeri biratatta tamman yegidi kesi qoxxidi moli giigissidi dumma dumma sooni nuuni go'ettiyo so miishshata kessiya baaccaa, mashshaa, kalttaa hegaanne hegaa milatiyaabata kessidi asaa naatussi oosuwan peeshshiyageti bantta kushshe hillaninne qassi bantta wogaan eretoosona.

Toophphiyan beettiya konsso asay bantta oonatettaa qonccissana danddayiya keelaa keelidoogee eta toophphiyankka toophphiyappe kanttidi harasankka hagee konsso asaa kushe hiilla geetettidi Hanno gakkanawu erettidinne eta wogaa qonccissiiddi beettees.

Beni wodiyan asay issi sohuwappe hara sohuwa biidi zarida'idi aqqidi pe'idi baassi koshshiyaaba ekkidi ehiidi hara asa koshshaakka kunttees, ba koshshakka kunttees. zal''eessinne shameessinne giyogaa ha'i wode zammana wode ehidobatun yaa haa hemeterettidi eessuwan simeretoosona.

Nu biitte dichchayyo qulppe yoho gididabtuppe issuwa gididi eeyya eranttida woykko wozanttida, tsaafi erennaageeta xaafanaddan oottida guuttan machchala qoodidi gitaa gakanshin biidi asa sinttan eqqidi nabbabanadan, tololaydi nababbanadan maaddida yoho.

Son dumma dumma allaalliyawu dumma dummabaappe merettida daro buqurati de'oosona. Eti immiyo allaalliyappe amaridaageeti haattaa uyanawu, maataa buuccanawu, kattaa bookkanawu, miizzaa haattaa ushshanaayyo hegaanne hegaa milatiyabaassi darobaassi hanoosona.

Eranchaati banttawu de'iyaa erani pilgiddi hai bettiyaa mattaa malla merayii de'o gattuppe pilgiddi la'a asa natta la'a kesanawu payattetta eqotattun de'iyaa zamanna xalettaa demosonna.

Issi biittee giddon polettida woyikko hanida yohuwa gujjenna tumaa oyikkidi siyibeenna woyikko be'ibeenna harasan de'iya zardda'ida asaassi gidikkokka carkkuwan peeshshidi nu hayittan gakkana mala nuyyo qonccana mala oottiya soho.

Bayzziyonne shammiyo dumma dumma buqurati beettiyo soho gididi katta ayfeti, ataakiltteti qumatettawu haniyageeti kareera qassi luxettawu maaddiya woykko puulatettawu maaddiya yohoti woykko so miishshatuura ubbay beettiyo soho gididi keehippe erettees.

Hiila miishsha medhdhiyaageeti banttaasi haniyaa biitta dooridi munaqqidi haattara gatti melissidi hegappe sinttan lo''iya soossi haniyaa miishshaa meedhdhoosona. Bashhsiya, otuwaa, baatta hega bantta kushee hiilaa go''ettidi banttassi de'iyaa eran loyttidi ...

Nu heeraa puulatettaassi waana gaaso gididda ha merettatti nu heeran beetennaba keena gidiyakko nuuni de'iyo sohoy bazzo geetettees, iita carkkoy de'iyo dukkiya dumma dumma medoosati de'iyo soho gididi daanawu, maanawu, uyanawu, injetenna soho kiyees, hara dozzatuyooka injjetenna soho kiyees.

Geeshshatettay payatettawu baaso hegaasi wodallati woykko geela'otti issippe issi heeran de'iyaagetti maayettid bantta heeraa geeshshatettaa naagikko i harggiyaappe teqqanawu heeraa asaa payatettaa naaganaayoo harggee woraajjennaadan maaddees. Hegee hagaaza.

Beni wodenne ha'i wode issi sohuwaappe hara sohuwa asay woykko buquray simeretanawu go'ettiyo ogeti dummatoosona. Beni wode gama mehiya asay loyttidi go'etees. Ha'i wode saluwara paaliya woykko sa'aara bululliya zamana woykko wodee ehiido miishata go'eteteees.

Maanawu injjettiya namisa zariyaa uyiyobbaynne miyobbay beessido huuphiya paskkissiyabatikka deiyossaa giidid erettees. Darottoo ha sohuwan tukkiya loytti meecci shaayi caddi penttissidi asaassi aatteetes.

De'iyo keettaa loyittidi suwa kariya pittidi meeshiyoogaa gidikko meeshidi qucciyogaa gidikko quccidi dirssaa yuushuwan diridi Karen ciishshaa tokkidi loyitti puulayidi son misiliya kaqqidi hanikko keehippe lo'ees woykko puulattidi beettees.

Dotoree payatettaa pilggetan anjjetida asatuppe issuwa gididi i luxxido woykko i woomido eraa maaraadan hargiiya asa bollan dumma dumma garsaaninne bollan asaa sakkiya harggetussi xaliya woykko hargee bolaappe baanaadan asay waanidi naagettana koshshiyakkonnr eraa immiyaageetuppe issuwa.

Maayuwa daddiya shimagnee hagaappe kase bagan issi sohuwaan erettana xayikko a kushshe hiillan lo'i dadettida maayuwa haratti go'ettona woikko maayonna giikko harattussi qonccissidi besanawu taani hagaadan daddayssi yaagidi bana qonccissi woikko errissiyo oogiya.

Goshshanchchay qummatettawu haniya dozzata woykko immotata loyttidi heeboyees, hegeekka lo'o arada shooqqan tokkidi bul'ees, haataa ushshees, sharafaa shodees, lo''o murutaa demmana koykko.

Issi biittee aysoy moorettikko hara biittati kushiya yeddiyorin issi biittee aysoy mooretti aggees. Issi biittee dichchay qannasees. Issoy issuwara ooyettiyogee, palamettiyogee, issoy issuwagaa boggiyogee, bonqqiyogee, maaray mankkay baynnabay issi biitten hani aggees.

Nu biittan guutta wodiyappe ha baggan daro laamee woykko dichchay yiis. Hegeetuppekka amaridaageeta be'iyo saatiyan aaho ogee bululiyageeti waayettennan kanttidi baanaayyo maaddiyagee, geeshsha haattay, qassi asaa naatussi poo'uwa immiya miishshatiinne tamaare naati luxiyo sohoti,,

Tamaariyaagetti woykko naati bantta eraa woomiyo buqquraa. woykko bantta eraa pilggidi hara yelettawu aatanawu kiyidaageeti bantta qofaa wotiidi maxaafa keettan issi maaran wotidi hagaappe hagaa gakkanaashin diyaaga hagaadan hagaadan oosettis yaagidi bantta xuuraa yootiyo ano buqqura.

Dumma dumma wogaa maayuwa wolayttan shimmaynnee puuttuwappenne woykko shappuwappe loytti daddidi ba kushiyan loyttidi wolaytta wogaa erissiyagaa aattidi immiyo maccaynne attumay maayiyo dungguzaynne bullukkoy erettees.

Moqqottay maataa mala meray de'iyobaappe issuwa gididi asaa naatussi cora go'aa immees. Hegaappekka amaridaageeti aybee giikko karen kokkikko kuwatettawu maaddees. Eettanawu mittawu maaddees, so miishshaata medhdhanaayo massi molidi eranchchatun giigidi daro miishshawu hanees.

Asaa natu qofaa woyko halchuwa polanawu dandayiya dumma dumma bappe meretida mishatti soni woyko dumma dumma oso sohan go'ettiyogetti de'osonna hegettuppekka amaridagetti nu fulla woyko geshaatetta naganassi goettiyo mishatti soni alaliiyaa, goshanni woyko gadiyan goshanchay go'ettiyo mishatti, xaffoo mishaatti.

Luxettaa golliyaassi denddo qopa gidiyaagee tamaaribeenna asaa qoodaa guuttidi tamaarida asaa qoodaa nabbabidi dandayiya asaa qoodaa wontto nu biittiyo haarana dandayees. Nu biittiyo heemmana dandayes giyo asaa qoodaa gujjanaassinne luxissidi loyitti kessanawu koyido waanna halchcho.

Be'iya woykko nabbabbiya uraayo qofaa qonccissidi woykko boxxooxxissidi aattanaa danddyiya yoho. Oyshsha malaataa be'iyo saatiyan qofaa qashuwa wurssettaan gelidi qofaa oychchiyogaa eranawu koyiyogaa mala oyshsha malaatay wurssettaan gelidi yohuwa qonccissees giyoga.

Zammaana woykko wodee ehido miishshay asaa naati suure go'ettennan ixxiyaba keena gidikko loyittidi asaa naata qohana danddayees. Ha miishshay irxxabaara woyikko haattaara walahettiyaba keena gayittiyaba gidikko asaa naata biittaa bollappe de'uwappe muleera quccidi xayissana danddayes. Woranakka danddayes.

Amano woikko goyno wogaan be'iyoode hagee nuna ayssana dandayees woikko hagee nuna kaalettana dandayees yaagid asay bantta garssappe issi uraa dooriyoo saatiyan geeshsha ayanay kumido loyttidi tamarissiya daro eraara de'iya asata dooridi hagee nuna kaletto goosonna.

Ba korjjo marcuwaa kesiddi ba namisasi woyko ba samuwasi woyko ba huphiyaa pashikisanasi woko namisa zaranassi biddi miyo kettaanne uyiyoo kettaaa gididi he sobuwan bantassi woriyaa demanassi ottiya asatikkaa bettiyo yoho gididi erettessi.

Nu biittee oonatettaa qonccissiyaage hara biittatun kaqetti beettikko nu biittiyaa he biitteera issippetettay dees. He biittaara saro gidiyoga mala aattidi hara be'iyagetussi qonccisees woykko erssees giyoogaa.

Awaajuwaa woykko qonccisuwaa wodde ehiddo miishshaa go'ettidi carkkuwan haahuwan deiyaagetussi peeshshana dandayettes. Ixikko bootta yeechchan qallamiyaa gussidi mitta woykko xoqqa sohuwaani wottidi asaa naatusi erssana danddayettes.

Yemoyiyanne kehippe pashikisiyaa lo'iyaa sohuwaa asay be'anawu daro marcuwaa qanxidi bassoppe zamanna transportiyaa woyko benni wodee transportiyaa iiss sohuwaape hara sohuwaa biddi xomososonna he sohuwan banttannaa qohiyabay bettikko gemosonnaa.

Zal"anchchay dumma dumma sohuwaa biidi dumma dumma buquraa eehiidi asaasi asaa kooshshaadan bayzziidi baayoo woriyaa demmiyoo he woriyaan baassi de'iyoonne qassi asaa koshshaakka kunttiyoo soho giididi keehippe asan erettidanne dosettida soho.

Beni wode asay son banaara de'iya meheta loytti heebboyi oyqqidi dichchoosona woykko naagoosona. Shin woran de'iyageeta shankkatidi woroosona woykko eta keettaakka de'iyosan mittaa aybaa qanxxidi eti de'iyo sohuwa xayssoosona. Ha"i gin hegee ubbaykka attiis.

Gooshanchchay ba shooqqappe shuukkariyaa woykko gaadissa murutaa demmanawu koykko koyrottidi ba shooqqaa booran woykko aylliyaan loytti liiqisidi goyyees. Shukkariyaa hayttaa xunqqi xunqqi tokkees. Yaatidi bul"ees. hegaappe sintta wodee gakkiyoode murutaa demmees.

Asaa naati sa'an hemettiyo saattiyan tohuwa woikko gediya qohanna danddayiya harggiya oyttana dandayiyaa pooshshana danddayiyaa dumma oratta woikko gal'a miishshatuppe caddiya agunttan harggiya oyttiya qeeri meedosata naagana danddayiyaa buqura.

Nu bollaa kooliyanne gimbbiya katta qommo gididi moodettiiddi ba garssan ay oyiqqidi giikko shumbburaa, ataraa, baaqeelaa, sinddiya, banggaa. Ne nu bollaa harggiyappe naagiya katta qommo garssan maddabettidi santta, kaarootiya, timaatimiya, qayisiriya.

Beni wodiyan asay zammana harggiya polggeta oge yaanashin daro luxiddi beettanashin, daro hagazzuwa immiyaageeti beettanashin doozatuppe meedoosatuppe medooosatuppe harggiyappe pattana danddiyiyaageeta pagali demmi daro harggiyaappe paxxide beettoosona.

Nu biitteessi woikko nu dichchaassi baaso woikko denddo gidiya nu dichcha nu laamiya nuuyoo ehaana esoyana dandayiyaa osuwaappe issuwa gididi maayettidi oottiyabaa keena gidikko loyttidi nu biittiyo puulayana dandayeetes.

Beni wode tohuwa payyatetta woykko tohuwa duma qohiyabatuppe naaggiyo buquray deena wodiyaan daro asay daro harggiyan gayttees woykko qohettees. ha'i wodiyaan tohuwa geeshshatetta naagana danddyiyaa woykko payyatettaa naagagna danddayiya yiyya buquray yiin daro hargge teqqetiis.

Wobaa harggee asaa naata biroon yatti oyqqiidi kokorssinne doonaa camettidi doonaa melettidi haniyoorin asaa naati hagee wobaa gidennan agenna ginekka payyatettaa hagaazaa immiyageetukko bi aggosonana. Giidogaadanikka woobay hagaa mala bessiyode i wooba gidiyoogaa eriigettees.

Asaa naata issippe shiishshidi oyqqiyaa woykko qachiyoo sohoti dumma dumma de"ana dandayoosona. Luxxetta keettay tamare naati eraa demmiyoo soho giididi betees. Son asay issippe de"anassi sheeshsha keettappe woykko dumma dumma sohuwaappe haassi keexxido keettay so asay baasi daanawu maaddees.

Wolayitta sooddon beettiya wolayitta gutaray wolayitta wogaa katata muchchuwa shiishi oyiqidi dumma dumma asati hara sohuwaappe yiyo saatiyan wolayitta wogaa qumata giyoogeeta erissanawu, mizanawu, shoobanawu, keehippe lo"iyaanne erettida hooteele. Appe kare baggaara huuphiya nuugaa shemppissiiddi uyiyoo tukke keettikka des.

Issi bittee sarottetta woyko mara mankkaa nagiyagetti baynako assay issoy issuwara karsikarsay merettannna, ollay oshay merettanna issoy issuwagaa boganna bonqanna hage tagaa gidi olettanwu dees hegappe maraa mankka nagisiyagetti sarotettaa nuyo imossonnaa.

Asaa naati shushiya woykko namisaa zaaranaasi qummatettawu haniya medoosatanne dozzata dooridi go'ettana dandayees. Hageetikka dumma dumma go'aa immana danddayoosona. bolaa kooliyanne gimbbiyagaa, wolqaa immiyagaa harggiya teqqiyagaa geetettidi moodetana danddayetees.

nu biittaa asay naati yelettiyode ufayttidi hayqqiyode yeekkes, woykko azzanees, hegee hara biittan be'ikko hayqqiyode eti ufaytidi yelettiyode eti azanoosona. hegee nu biittaa asaassi meezetibeenna woga.

Zal"anchchati son de'enna buquraa leemisuwawu be'ikko caammaa, maayuwa, kare biittaagaakka kiitti ehiissidi nu son asay koykko nu so asaa koshshaa poloosona. Banttawukka woriya demmidi hegan bantta de'uwa kunttoosona. Asaa naatikka maayuwa shammidi ba koshshaakka kunttees.

Tophiyaa salo gufanto wottan kehippe eretawusu, maccanne atuma wottanchatta ba gomfanni yella oyqasu. Qassi dumma dumma ha bolla minttetuwaa loyttada ba nata luxissayda betawusu.

Asaa naatuura issippe woykko woran baqatidi de'iya qeerinne gita moosona, uyoosona, qaaxxoosona, yelettoosona, diccoosona, bootaappe bootawu iitabay gakkiyode baqatoosona, bantta huuphiya genttoosona. Hegaanne hegaa malatiya poliya xoossa mereta.

Issi aawaappenne issi aayeeppe yelettidi issi keettan de'iya so asaa yara gidiyageetanne so yaraappe kareera deriyan de'iya dumma dumma citan issippe shiiqidi dumma dumma yohoy gayttiyo asati dumma dumma qofaa shaakkidi de'iya yaray..

Beni wode asay issi sohuwaappe hara sohuwaa baanasi gamma mehiya goe'tees. Hegeetikka goshshanchchay woykko basi ba sooni heemidi dichchido mehetuppe amaridaagera. Hegeetikka gamma mehiya geetettiyaagetti baquluwa, paraa haraykka qassi

asa naatussi kane koshshiya kattatu garssan woykko muccurettida kattatu garssan moodetidi asa naatu payatettawunne bolla koolanawu gimbbanaw maaddiyaa yoho, baaqeelay bollaa gimbbees, kaarotiyaa ekkiko ayfee sakkenadan woykko tishshidi xeellana mala maaddees.

beni wodiyan asay poo'uwa demmanaassi lambbaa woykko dumma dumma xomppiyaa miizzaa mooriya ayba go''ettidi daro metoottees. ha'i gin wode ekkidi yiido xomppiyaa go''ettid daroppe allaxxidinne zannaxxide beettees. hegekka wolqqaa haattappenne dumma dumma sohuwappe demmiya yohuwaa.

Asaa naatussi tohuwa qohana danddayiyabatuppe geemiya woykko goggoliya ha buqquray deenaba keena gidiyaakko asaa naatu gedee daro hargiyawu aadhidi imetanawu dees. aguntay cadees. qanxiya qarabati ha gediya qohanawu doosona. Ha,,,

Ammaniyaa asay ayyanama yettaa, ba wozana shemppissiyaaga, bva ayyanaa woppu oottiyaaga dooridi siyyiyoode dumma dumma qofata qonccissoosona. He qonccisso yohotu banttana medhdhida Xoossassoi goynnoosona. Yarshshuwa shiishshoosona, kushiya baqqiiddi.

Toophphiya issi kare biittaa xaaliya geetettettiya biitteera merettida karssi karssan ta ta oonatettaa aatadda niyo immiikke gaada kushiya immenan ixxidoogappe denddidaagan hano gakkanaashin biittaa gaxaa gakkanaashin odettiya i oonatettaa qonccissiya taarikke nu biitteessi de'ees.

Kare biittaa oduwa gutaray hagaappe kase bagan hanidabaanne hananawu diyaabaa asaassi woikko dumma dumma sohuwaan deiyaageetussi hayttan gattiidi takkida gutaray hachchikka maalado guuran carkkuwa hanotay keehi moorettoogaa be'idi bantta asaassi guuran oduwa gattidosona.

Mittaappe maataapeenne shuchchaappenne dumma dumma meretaappe nerettida asaa naatuusi kane koshshiyabappe issuwa gidid asaa naati banttana dumma dumma awaa suuloy meegiy ciigee qohena malanne banatanne baassi de'iyaa buqura ekkidi qatanawu maadiyaa sohuwaappe issuwa.

Aradda biittana banttassi koshshiyabata demmana danddayiya dozati lo'iya ayifiya immoosona. Hegeetuppekka qumatettawu haniyageeti mittaa ayifetanna ataakiltte getettiyageeti erettoosona. Hegeetakka asay qumatettawu loyttidi maaddes. Bollaa kooliyageeti harggiya teqqiyageeti de'oosona.

Luxettaa sohuwan kawuanne tamariya maxafaa woyko dawutara getettidi naa"awu gigguwan shakettanna danddayees, kawuagee bottaa worqata bollan karetaa qalamiya gussidi oridde yohotta wottidi qonccissees, luxiyaageeti luxisiyagetuppe qassi bantta dawutaran duqidoga...

Mattoyiyaa woykko kahaa laammiya ushatuppe issoy haraqqiya woykko alkoolle de'iyo ushshata. Ha ushshaa uyyida uray suure qoppana dandayenna a kahay suure oottenna kahay laamettiyorin hara de'uwa garssi gellinekka hanennabaa haniidi pee'ees, hegaadan oottiya ushshaa.

Nu wolaytta mootta kaalettidi sinttaara de'iyaa aawati daroban haratussi leemisso gididaageeta. Imataa mokkiyoogan, haraa zoriyoogan, karssikarssay meretiyoode pagaliyoogan issippe dichchaassi dicciyoogan issi qoga ekki kaaletiyoogan erettida asataa.

Nu biittee oonatetta qonccissiya toophiyaa banddrassi heezzu merassikka assi assi a onatettay dees giyooga. beni nu aawaati banatettaa biittesi aatti immidooga qonccissiya zo'o meray des, appe qaxallidi wontto nu biittessi hidoota woykko dichcha gidiyagakka qonccissees.

Eraa demanawu woykko eraa pagallanawu koyiyaa oone nabbabidi baayoo demmana danddayiyo eray beettiyo woykko eray pulttiyo kane soho hageetikka dumma dumma qottan giigidi maxaafa keettan citan citan uttidi daro maxaafay issippe beetoosona.

asa kushyan woykko asa hiilan beetida yohitinne xoosa immotan woykko asi medhibeenna de'uwan beetiya naa'u immotati ne heeran qonccidi beetooosona. hegeetuppe amaridaageeti mitay maatay haattay be'iyoogeeti xoossa immota.

Cora asay aahuwaappe mataappe shiqqiidi issippe bayzziyonne shammiyo hanotaa laamettiyo soho. Basoppe buquraa ekkada biidaara marccuwan mayzzada hara buquraa baayo shammada yaana danddayaawusu. Basooppe marccuwaa ekki biidaagee buquraara shammidi baso ekki yaana danddayees.

Maccaa attumaa shaakkena guuttaa gittaa shaakkenna na"aa cimaa geennan ubbaassikka eraa shaakkiyaa kooxxeennan aattidi immiyaa luuxxisiyaa eraanchcha oottiyaa eeyyanchata laammida beeni asay bana worana dabdabbiyaa banttawu ekki epiyoogaa ha"i tololayiidi nababidi hagee aybee gi shaakki eriyaa aranchchaa eehida yoho.

Beni wode issi heeran de'iya asaassi yaa'ay de'iyaaba keena gidikko xurumbbaa ekkidi kare kiiyidi punidi erisoosona. Ha'i wode gin issisaan de'iyaaba erissanwu kooyikko woykko qonccissanaassi bootta woraqatan karetta qalamiyaan tsaafidi xooqqa mittay de'iyoosan kaaqqiko danddayettees.

Beni wodiyaankka ha'i wodiyaanka nu biittiyaa hara biittatuura erettanadaan issipettettaa medhdhanaadan maadida yoohotuppe issuwaa giididi beeni wodiyaan be'iyoode asay gamma mehetun caannidi dumma dumma sohuwaa biidi zal"ees. ha"i wodiyaan be'iyoodekka gamma mehiyaan zal"ees. Dumma dumma zaammaana kaammetunikka go"ettidi zal"ees.